Abantwana besikolo, abagqoke impahla zesikolo bavela esikolo, omunye uyadlala omunye uhamba phambili.

Abantwana besikolo semfundo ephezulu, basemaqenjini. Kukhanya bexoxisana, beloba ngosiba emabhukwini.

Isikolo sabantwana abancane kulezihlalo ezilithanga leziluhlaza okwesibhakabhaka, leziluhlaza okwamahlamvu lamatafula akhona. Phezulu kwamatafula kukezingwalo zokufunda ezabantwana ezilemfanekiso eyehlukeneyo.

Abantwana besikolo, kuletafula phambi kwabo, kulomtshina phambi kwabo. Bona bagqoke iyunifomu eluhlaza lokumhlophe.

Odokotela abasesikolo lapho abaqeqetsha khona izifundo zabo zokuba ngodokotela baphethe amaphetshana aluhlaza, bagqoke izigqoko ezimhlophe zokuba ngodokotela.